Gaal bi mom drapeau la, drapeau bi mungy am njehti fason, ci kaw mu am bu honhu, digi bi mu am bu wekh, suff mu am bu blue, ci diga bi la binda bi neka, binda bi backway.

Bii ci kaw yoon la, mu am benna waaju buy dox mu amee tablet. Ci ganaawam, mu am beena taksi mu neko ci ganaawu mom muy dox nale otobi doxee nale.

bi benn am bos la bospi spij wiir ay sëri ngañu nekku ci biir luñuo pikiree ay ngir li doxal di liggée yi